Meeshan waa guri weyn oo midabkiisa yahay haddaan iyo qaxwi wuxuu horyaalo fuusto caddaan ah banaankiisa

Halkan waxaa iskugu imaaday gabdho farabadan xiran dharka ama caweysta dharka calanka dhulka waalaami

Meeshaan ha iga muuqdo karto dheer ku daaran bacad ku jirto miis dul saaran darbiga dambena waa madow

Waa burjiko lagu saaran dugsi ku jiraan saliid iyo lagu karinayo bun dhulka waa bannaan wax cad ayaa ag yaalo

Waxaa ii muuqda caagad shabaab ah kadi yahay madow cagaar ay saaran tahay geed marka hore waxay ahayd labaatan iyo shan doolar hadda waa toban iyo shan doolar

Kani waa iskuul waxaa joogo gabdho dhar cadeys ah wataan waxayna qorahayaan waraaqooyin, miisku waa jaale qalimaantuna waa jaale.